Muunyuni wongaashingeyi ehumokomeho olye ya niinima oyindji mbyoka ya ninga oonkalamwenyo dhaantu oompu moka ye e ta po woo omashina gokuyoga iiyaha. Aantu ngashingeyi iha ya pumbwa we oku yoga iiyaha noonyala dhawo ihe ohaya longitha omashina ngaka moka haya tula ashike iiyaha lyo eshina tali yogo.

Ombaanga yoStandard bank oyili hayi fala omayakulo gawo komahala gi ili no gi ili. Shino ohashi ningile aantu mbono ihaya vulu okuthika poombanga dhawo opo yaka vulu oku patulula uumbo wawo nenge ya kapule woo omapulo gawo genasha nomayakulo gawo gopangodhi nayilwe ya gwedha po.

Mehala lyokugondja ohamu adhika iinima oyindji, ohamu adhika omatyofa gokukuutumba mo tamu adhika wo okataafula mpono aantu ye li haya tenteke iikulya yawo uuna taya li nenge iikunwa yawo mbyoka haya kala taya nu uuna ya gondja.

Paife inopumbwa we oshimaliwa koomuma opo wu mone sha mositola yaNictus, ashike paife otoyi owala positola yaNictus e to futu iilandomwa yoye nokakalata koye koFNB e to kuthilwa ko kondando yiinima mbyoka kwali wu na okufuta.

Ethimbo limwe uunene tuu kehulilo lyomwedhi nenge uuna aantu yapewa oondjambi dhawo, moostola odhindji oha mu kala muudha lela, oshoka ndyono olyo ethimbo kehe gumwe ha tondokele kostola yili popepi naye opo iimonene shoka apumbwa megumbo lye.

Iimaliwa oyi li ya simana noonkondo, oshoka shaa wadha omuntu ena iimaliwa oho mono iinima yoye ayihe mbyono ayihe wa kala wa hala netye owa hala okulya oshikulya shontumba oto vulu owala okuya kositola e to landa oshikulya shoye nenge owa hala okulanda oshikutu shontumba oto yi owala kositola ndjono et o landa oshikutu shoye shono wa hala.

Oombanga yo Standard Bank oyili hayi tete aakwashigwana omagulu oshoka oombanga ya Standard Bank ohayi fala omayakulo gawo pomahala gili no gili opo ya ningile aakwashigwana mboka yahala oku patulula uumbo no mbanga ndjika oshipu okushininga.

Oombanga yaStandard bank otayi ka kala momaalaka gaWernhil moVenduka mOlyamakaya yomasiku omilongombali gaJuuni omayovi gaali nomilongo mbali nantano . Okuza potundi ontimugoyi sigo otundi ontimulongo nantano. Mpono omuntu toka honga eto ivenene oshinene.

Mongashingeyi aantu oye hole oku opaleka oma lukalwa gawo. Onkene oyeli moondunda dhawo dhokulala nenge moondunda dhawo dhoku gondja . Oyeli haya tulamo uupilangi mbono hawu kala watulwa komakuma . Kuupilangi hono oyeli nduno haya tentekeko uunima mbono hawu ningitha pehala pukale tapu monika nawa.

Ope na oositola mono hamu landithwa iinima yomoondunda dhokulala ngaashi oombete dhokulala, uutaafula womoondunda dhokulala oshowo uupundi mboka uushona hawu kala komagulu goombete dhokulala.

Nomongaashingeyi oto tseyithilwa kutya owili yoko shikesho yedhina Garmin Venu 3 ndjono kwali yina oondola omayovi omulongo ethele limwe noondola omugoyi nomugoyi otoyi mono ashike ngaashingeyi koondola omayovi omugoyi omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Uuna wayi mositola yontumba ohoyi owala wa ukilila moolaka e to hogolola kutya owa hala shike. Aantu yamwe nokuli ohaya yi koositola yena uumbapila, mono haya kala ya shanga omusholondondo gwiinima ayihe mbyoka ya pumbwa. Uuna wa kutha iinima yoye mbyono wa pumbwa ohoyi nduno pomashina gomafutilo, e to futile iinima yoye.

Ombaanga yotango yopashigwana okwali yina ethigathano ndono lyali lyahulu momasiku omulongo nomugoyi ga Aguste omayovi gaali nomilongombali nantano mono omusindani omu nelago Selma Petrus I isindanena ongodhi yopeke o IPhone 16 pro.

Opu na iipundi mbyono hayi kala ya fa omatyofa, mbyono hayi hongwa miipilangi. Kiipundi hono ohaku kala nduno ku na iinima ya fa iikuusinga, shimwe osho ku kuutumba noshikwawo oshokweegamena.

Uuna wu na oshimaliwa oto vulu oku imonene kehe shimwe shono wu li wa pumbwa oto vulu okukalanda iinima yoye ayihe ngaashi iikulya omagadhi gokugwaya, omambo gokulesha, ongodhi yo peke nayilwe oyindji yagwe dhwa po.

Moseti omo mehala moka aantu haya gondjo pethimbo ndino lyopashinanena. Moseti ohamu kala omatyofa osho woo okataafula hono haka kala keli pokati komatyofa. Moseti woo omehala moka hamu kundilwa aayenda.

Omasiku omilongondatu gomwedhi omutihamano omayovi gaali nomilongo mbali nantano ombaanga yedhina Standard oyali yagandja oshimaliwa shongushu yoondola eyovi limwe lya Namibia kehangano ndono hali ithanwa MVA

Uuna waya mositola yontumba nda dhini okutumbula pehulilo lyomwedhi sho aantu ya mona oondjambi dhawo dhokomwedhi moositola odhindji ohamu kala lela muudha. Oshoka kehe gumwe oha tondokele positola ndjoka yili popepi naye opo a kakonge iipumbiwa ye mbyoka a pumbwa.

Omahala ngano goku gondja methimbo ndino lyo ngashigeyi ano moseti oha mu kaa lela tamu monika nawa. Oshoka ohamu kala muna iipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa hayi kala yalongwa miipilangi nuutafula wo mbono hawu kala wa longwa miipilangi . Puutafula mpono oha pu kala puna uupundi uushona hono haku kuutumbwa kuunona una aantu taya li sha.

Uuna toyi koshilongo shontumba oho pumbwa okushendja iimaliwa yokoshilongo hoka tozi , wuyi tule miimaliwa yomoshilongo moka oshoka ngele ino shendja iimaliwa yoye otashi vulika kuumone omayakulo gomoshilongo shoka wuuka.

Ombanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile ngeyi kutya landa nokaboba koye mositola ngoye to imonene ompito yokuvena oondando dhowina. Ethigathano ndino otali ka kalako okuza mesiku lyotango lyaAguste sigo omilongo ndatu gaNovemba omayovi gaali nomilongo mbali nane. Oompango nomalandulathano odho dhina oku landulwa.

Omuntu sha wa adha ena oshimaliwa oye mwene ha hogolola kutya oshimaliwa she oteshi longitha ngiini. Aaantu yamwe ohaya ka pungula iimaliwa yawo kuumbo, yamwe taya kalanda oompumbwe dhawo dhomomagumbo gawo, yamwe taya tumine aavali yawo nenge aamwayina

Uuna wa yi mositola yontumba ndele oto landa owala oshinima shimwe, ino pumbwa we oku ya momikweyo ndhiya omileleeka hadhi kala moositola, ashike paife omuna eshina lyomafutilo mpono hoyi owala eto futile oshinima shoye shono.

Iimaliwa oyili yina iilonga oyindji, yamwe ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhaanona yawo, yamwe taya longitha iimaliwa okulanda oohauto dhawo, yamwe taya longitha wo iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku nenge oompumbwe dhomomagumbo gawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB oyali ya gandja oshimaliwa shongushu yoodola omayovi omathele gatatu nomilongondatu kosipana yetanga lyomokambamba lyaNamibia.

Pethimbo ndino lyongashingeyi oshimaliwa oshili sha simana noonkondo. Omuntu ethimbo limwe ino pumbwa wuye koshipangelo wuka pangwe ashike owa pumbwa owala wuye kostola hono haku landwa omiti eto landa omiti dhoye . Ndele ngele kuna oshimaliwa otashi vulika kuulande omiti ndhono.

Nopethimbo ndino lyongaashingeyi, ombaanga yaBank Windhoek otayi ku tseyithile ngeyi kutya oto vulu oku landa embakumbaku lyoye mpono to kala owala to futu oondola omayovi omulongo nomathele gaali komwedhi, shino oshi lipo owala sigo omomasiku omilongo mbali ga Kotoba, omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho noshimaliwa shoshilongo kehe oshina uukwatya washo mbono wuli wayooloka kuukwatya wiimaliwa iikwawo. Kiimaliwa yiilongo yimwe okwa tulwa owala iinima yafa uusikopa ko kiimaliwa yiilongo yiilongo yimwe okwa tulwa omathano gaaleli mbyono.

Oshimaliwa osha simana noonkondo, nomongashingeyi oshampa tuu wii adha wuna oshimaliwa sha gwana oho vulu oku mona oompumbwe dhoye adhihe ndhoka wuli wa pumbwa, ngoye eto pungula wo shimwe shono to vulu oku longitha komasiku gokomeho.

Omuntu shampa wa adha ena iimaliwa oye mwene hahogolola kutya oshimaliwa she oteshi longitha ngiini. Opena aantu yamwe mbono haya tondokele koostola yaka konge oompumbwe dhawo dhakehe esiku, po opena woo mboka yehole okushipungula.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi ku tseyithile kutya otayi ka kala yi na ethigathano lyokumatuka lyookilometa omulongo. Nakehe ngoka ta ka kala a hala okukutha ombinga metondoko ndika ota ka pumbwa okufuta oshimaliwa shooN$ 350.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kutseyithile ngeyi kutya ngaashingeyi omunasikola ota vulu okupatulula okambo ke. Nuuna a patulula okambo ke kombaanga ndjono yotango yopashigwana ota vulu wo okukutha ko omukuli.

Ombaanga yaVenduka nayo ohayi gandja wo ompito kaahikingalo opo ya ulike uupenda wawo noshowo ya ulike iitalenti yawo. Shika ohaye shi ningi moka kwali ya pula aahikingalo opo ya ninge okangalo hoka ya nunina ombaanga ndjika yaVenduka.

Aantu mbono ye hole uudhano wokuhinga uuthanguthangu, oye hole oku kutha ombinga momadhigathano goludhi nduka, oshoka ohaya kala ya hala okutseya kutya olye naana dhingi mokuhinga uuthanguthangu. Uudhano woludhi nduno, owali wo wa kwashilipalekwa kombaanga yedhina NEDBANK.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi ku tseyithile ngeyi kutya; okuza momasiku omilongo mbali nomugoyi ga Desemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano iishoshela yawo otayi ka kala ya gwa pevi, iishoshela yinasha neendjo dhomagumbo otayi ka kala yaza poopelesenda omulongo nayimwe oshinkwanu yimwe mbali ntano etayi yi wala poopelesenda omulongonayimwe, yo iishoshela mbiya iikwawo otayi ka kala tayi zi poopelesenda yimwe mbali ntano etayi galula ko eepelesenda omulongo.

Aantu oyeli aanongo noonkondo oshoka aantu Paife ohaya ningi iipundi niitaafula miipilangi, uuna ya ninga iipundi niitaafula yawo mbino ohaye yi landitha po nduno opo yi imonene oshimaliwa shoku landa oompumbwe dhawo dha kehe siku.

Iimaliwa yomafo nayo oyili poondondo dha yoolokathana nda dhini oku tumbula oo euro. Opuna oo euro omilongo omilongo mbali, opuna oo euro omilongo ntano, yapu kala wo puna oo euro ethele.

Opuna oositola mono omuntu go adha owala iinima yoomeme yoku iyopaleka moshipala nenge molutu. Mositola muno oho adha mo nduno oopena dhoku imbembeka komilungu, omagadhi goku igwayeka komilungu ngono haga kala pomalwaala ga yoolokathana, oshowo yilwe ya gwedhwa po. Oho adha mo wo ethimbo limwe omagadhi goku ishasha goomeme.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile ngeyi kutya ninga etokolo lyoye kuyele kutya iimaliwa yoye otokeyi longitha shike omanga ethimbo lyomatango omanene inaali adha.

Pomahala gokugondja ngano geli pamuthika gopashinanena omuntu oho adha po omatyofa ngono geli taga monika nawa. Komatyofa hono oho adha ko nduno uukuusinga uushona. Oho adha po woo oshitaafula mpono aantu haya tenteke iikunwa niikulya yawo uuna taya vuululukwa.

Kehe oshimaliwa shoshilongo kehe oshina uukwatya wawo wa yooloka koshimaliwa shoshilongo oshikwawo. Onkene opuna kiimaliwa yimwe to adhako kuna iinamwenyo yomokuti ngaashi oonduli, ko okuna wo kiimaliwa yimwe to adhako omathano gaaleli yoshilongo shono.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi kutseyithile ngeyi kutya otayi kakala yina etondoko lyookilometa omulongo. Nakehe ngoka taka kala ahala okukutha ombinga metondondoko ndika otaka pumbwa a fute oshimaliwa shoodola omathele gatatu nomilongo ntano.

Kehe oshimaliwa shoshilongo oshina uukwatya wa yooloka koshimaliwa shoshilongo oshikwawo. Onkene uuna toyi koshilongo shontumba owuna okulundululila iimaliwa yokoshilongo shaayeni kiimaliwa yoshilongo shono. Oshowo ongushu yiimaliwa oyili ya yoolokathana okuza moshilongo noshilongo.

Opuna uudhano mbono hawu kalako wokuhinga uuthanguthangu, aaholi yuudhano mbuno ohaya kutha nduno ombinga opo ya tale kutya olye eli dhingi mokuhinga okathanguthangu. Uudhano mbuno owali wo wakwashilipalekwa kombaanga yedhina Nedbank.

Ombaanga yedhina Standard bank otayi ku tseyithile kutya igamena e to gamene wo uuyelele wuna sha noshimaliwa shoye, oshoka okuna ookalyamupombo mbono yeli haya dhenge opo wuya pe uuyelele wuna sha niimaliwa yoye, nenge uuyelele woye ngoye mwene.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi kutseyithile ngeyi kutya gandja omadhiladhilo goye genasha nuuyelele esiku yoye lyohole eto mono ompito yo kuiisindanena N$1000 koomuma.

Aantu mbono mba yeli ye hole iinima iiwanawa, ohaya ka konga nduno oombete dhono oombwanawa dhono dhili pamuthika lela gopashinanena. Uuna omuntu a landa ombete ye ndjono oha landeleko nduno omalapi omawanawa niikumbatha iiwanawa, oha landa wo omutse gombete ye.

Miilongo yimwe uuna wahala okuza pehala lyontumba nditye wahala okuza molukalwa lwoye toyi nande okondoolopa wuka konge iinima yoye, kamuna naana oohauto ndhono hadhi kala mopate, ashike oyendji ohaya longitha oomota/omapakapaka okuya komahala ngono goma landithilo ya ka konge iinima yawo.

Aantu paife oyeli aanongo yamwe oyeli haya ningi iitaafula yili yalongwa nawa yina uukwatya uuwanawa tayi hili omuntu niipilangi. Iitaafula mbino ohayi tulwa woo omagulu goshitenda opo yi kale po yina uukolele wagwana nawa.

Opuna oositola dhimwe mono ho adha owala iinima yokulongitha momagumbo ngaashi iitafula mbyono hayi kala ya hongwa miipilangi, oshowo iipundi. Moositola mono ohamu adhika wo oombete dhokulala.

Opuna aantu yamwe mbono yehole iinima iiwanawa. Ngele omuntu okwayi mositola yontumba eta mono omatyofa ngono apanda, ohayi nduno kolukalwa lwe eta kuthamo omatyofa ngono ena mehala lye lyokugondja atega fala komahala gomalandithilo. Ohega landithapo ye avule oku kalanda ngeya omawanawa a mono.

Uuna omuntu aka talelepo koshilongo shontumba okuna oku shendja iimaliwa yomoshilongo moka tazi opo a pewe iimaliwa yomoshilongo moka uuka opo owala aka mone omayakulo agehe ngoka taga ka pumbwa oku futilwa moshilongo shoka uuka.

Opuna aantu mboka aanongo naamboka ye hole okukala pomahala omawanawa. Uuna omuntu e hole iinima iiwanawa ohayi nduno koositola, eta landa okapilangi ke hono kokutenteka iinima nenge iimeno yokumonikitha nawa pehala mpoka e li.

Iimaliwa nayo oha yi kala pamaludhi gayoolokathana, opena iimaliwa yomafo, po opuna woo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa iikukutu iha yi kala yithiike pamwe oshoka oshimaliwa shono shina ondjundo oshona ohashi kala oshishona noshimaliwa shono shina ondjundo onene ohashi kala oshinene koshikwawo.

Nomongashingeyi ombaanga yedhina Bank Windhoek oyili tayi tseyithile ngeyi aakwashigwana kutya oto vulu okwii venena okambo koye komapungulilo kongushu N$ 1000 kombaanga yoye yaBank Windhoek.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyili tayi tseyitha ngeyi omusindani gwawo omunelago Anna ngoka a li iisindanene efudho lye lyopandjodhi ndyoka tali kotha N$80000 mondolopa ya Multivine.

Ostola yedhina Nitus iilandithomwa oyili yatulwa kofanditha hono tomono eshina lyokuyoga iiyaha ndjono lyali lyili poodola 8 329 paife otoli mono owala koodola 7 999.

Mongaashingeyi aantu oya simaneka okuya koostola noonkondo oshoka nokuli yamwe ihaya tsuwe poshini oshoka oyena eyitaalo ndiya kutya otaya vulu okuya koostola yontumba etaya landa uusila wawo womahangu oshowo uusila wepungu.

Mongashingeyi ino pumbwa oku pungula iinima yoye nenge iilongitho yoye mondjato yoye yiikutu, oshoka paife oho vulu oku tula uupilangi wontumba kekuma lyondunda yoye mbono hawu kala wuna uukololo mbono omuntu ho vulu oku tula iinima yoye mbyono ho longitha esiku nesiku.

Ombaanga yo Nedbank ohayi kala noku lombwela aalongithi yombaanga oyo tuu ndjika nekene omayalulo goombaanga geli galonda nenge geli taga shuna pevi momasiku shotaga kakala gaali gaMaalitsa momayovi gaali nomilonga mbali nahamano iihohela otayi kakala yalonda.

Ethimbolimwe oshili sha simana lela oku tula iimaliwa kombaanga oshoka shampa wuna oshimaliwa shoye koomuma otashi vulu shi yakwepo kookalyamupombo nenge wushi kanithe nenge wushi longithe iinima mbyon kayina oshilonga.

Ombaanga yotango yopashigwana ano o FNB, otayi ku tseyithile ngino kutya paifeoto vulu okupatulula oshingoli shongeshefa yoye, nokambo koye koshingoli kongeshefa yoye, hono to vulu okupatulula koshitayi shi kuli popepi sho mbaanga yotango yaNamibia.

Opena aantu mbono yehole iinima yakola noongondo adhihe nonande nayikale yina ondando yili pombanda lela aantu otayeyi landa owala oshoka oya itaala kutya iinima mbino ohayi kala yakola. Iinima mbyono ongaashi nee oondjato noongaku ndjono hadhi kala dhalongwa miipa yiinamwenyo.

Aanongo oyendji oyeli yeshi ningila aanangeshefa oshipu noonkondo, oku leka iinima yawo pomahala gomalandithilo gawo, oshoka paife aantu oyeli yena uusikopa mboka wa ningwa miipilangi, mpono haya tenteke owala iilandithomwa yawo opo kehe ngoka teya kositola oku wete lela kutya okwa hala shike, ina pumbwa oku hadhaahadha, opo a mone kutya okwa pumbwa shike.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyi li yina iitayi pomahala ogendji moshilongo shetu Namibia otovulu oku adha oshitayi shaBank Windhoek mOshiwarongo, mOshifo, moSwakopo, mOshakati osho wo mOngwediva.

Mostola omo mehala moka aantu haya kakonga iipumbiwa yawo yesiku nesiku .Uuna omuntu ayi mostola yontumba ohayi moolaka tahogolola mo shoka apumbwa opo ne omuntu ohayi pomashina go mafutilo opo afutile iinima ye mbyoka ahala okulanda mostola ndjono.

Opu na oositola mono to adha iinima yi na ongushu lela kamana iinima mbyono ongaashi oondjatha, oongaku oshowo oondjato ndhono uunene hadhi kala dha longwa miipa yiinamwenyo.

Pomatala nenge pomahala gomalandithilo oho adha po aanangeshefa haya landitha iikwamboga. Iikwamboga mbono ongaashi oonyanga, omatama oshowo uunawamundesha nayimwe oyindji wo ya gwedhwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana oyali yatseyitha aasindani yawo aanelago yomwedhi Novemba mono kehe omusindani ali iisindanene oshimaliwa shongushu yoondola N$2,500. Yamwe yomaasindani oyo omundohotola Philipus N Nangolo, Miss Josefina T Akwega nayendji yagwedhwapo.

Momasiku gahamano gaNovemba omayovi gaali nomilongo mbali nantano, ombaanga yedhina Bank Windhoek oya gandja oshimaliwa shongushu yoodola omayovi omathele gaali nomilongo mbali nane kehangano lyedhina Agra.

Mongashingeyi uuna wayi mositola ohoyi owala wu ukilila moolaka ngoye to hogolola mo shoka we endela. Nuuna wa mona mo iinima ayihe yoye mbyoka wa hala ohoyi nduno pomashina gokufutila eto futile iinima yoye mbyoka wa hala okulanda mositola moka.

Opuna oositola dhimwe mono hamu adhika oondjato dhomaludhi gi ili. Ohamu vulu oku adhika oondjato dhiikutu, uundjato woomeme wopeke osho wo oongaku ndhono hadhi kala unene dhalongwa miipa yiinamwenyo.

Omaalaka ogo ehala ndono ho adha oositola dhi ili nodhi ili. Oho adha ko oositola dhiikulya, oositola dhono hadhi landitha iikutu, oshowo koositola hono to vulu okupangelitha ongodhi yoye yi ninge nawa. Omaalaka ehala ewanawa lela lyo ohali hili aantu okuza komahala gi ili nogi il, yeye ya imonene iipumbiwa yawo mbyoka ya hala.

Aantu oyeli aanongo noonkondo adhihe oshoka ohaya ningi iipundi yiipilangi yo taya ningiwo uusikopa wokupungula iinima wiipilangi wo iipundi nuusikopa mbuno ohayi kala lela tayi monika nawa nohayi kala yina ongushu kamana.

Ombaanga ndji ya Standard Bank ota yi ku tseyithile ngeyi kutya oyina ethigathano ndono yali hulu momasiku omilongo ndatu na yimwe ga Desemba omayovi gaali nomilongo mbali na ntano. Mono omusindani omunelago taka isindanena ohauto yo Toyata yomiyelo mbali.

Nomongaashingeyi ositola yaNictus ota yi kutseyithile ngeyi kutya oto vulu okulanda nokakalata koye meni lyosikola yaNictus kombanga yotango yopashigwana e to kuthilwako kondando yiinima yoye mbyoka wuli to landa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyali yina ethigathano lyokusindana ongodhi yoIphone 16 pro ndyono lyali lyahulu momasiku o19 Aguste 2025 mono gumwe gwomwaamba yakutha ombinga Selma Petrus ivenenepo ongodhi ndjoka yopeke.

Pomaalaka nenge pomahala gomalandithilo. Opuna aantu mbono haya kala taya landitha iinima yawo poondje dhoositola. Yamwe ohaya kala taya hiyilitha opo ya hile aantu oyendji ye ye ya tale kutya ota ya landitha naanawa shike niinima yawo oyina ongushu yithike peni.

Uuna omuntu wayi mositola yontumba, ohoyi owala wuukilila moolaka eto kongo mo iipumbiwa yoye aihe mbyoka wuli wapumbwa. Uuna wamonamo iinima yoye aihe mbyono wuli wali wahala mositola ndjoka ohoyi nduno pomashina gomafutilo eto futile iinima mbyoka.

Uuna omu tu wa iyadha to zi koshilongo shaayeni nenge koshilongo shontumba toyi koshilongo shi ili, owuna okulundulula iimaliwa yoye mbyoka yomoshilongo moka to zi, wu yi lundululile miimaliwa yo moshilongo hoka to yi.

Iimaliwa mongaashingeyi oya simana noonkondo oshoka kehe shimwe toka pumbwa oto pumbwa okushi futila. Uuna waana oshimaliwa otashi peya wuse oluhepo ndu lwashiga ko oshoka ngele kuna oshimaliwa kuna kutya oto futu ngiini.

Momagumbo gopashinanena ogeli gahuma komeho, oshoka methimbo lyongashingeyi ino pumbwawe wukuthe okakopi opo wu ka ipukushe mokana, ashike otoyi owala pokapomba hono haka kala keli mokandjugo koye nenge mehala lyoku iyogela eto ipukusha mokana koye.

Ngele owuli mo Namibia ndele owuna iimaliwa nande oya Angola otovulu okuya kombaanga ya Namibia opo wu ka shendje iimaliwa yoye mbyoka wuyi tule miimaliwa ya Namibia opo wuwape oku landa iinima yoye moositola ndhono tadhi adhika mo Namibia.

Methimbo lyo ngaashingeyi uuna wayi kositola yontumba, ohoyi owala wa ukilila poolaka. Moolaka mono oho hogolola mo nduno kutya owahala okulanda shike, uuna wa mona iipumbiwa yoye ayihe ohoyi nduno komashina go mafutilo eto futile iinima yoye.

Aantu mbono aanongo ohaya ningi iipundi niitaafula miipilangi. Yamwe ohaya ningi wo ooskopa miipilangi, ndhono nduno haya landitha po kaantu opo yi imonenesha shomondjato yo ya wape yalande oompumbwe dhawo dhakehe esiku.

Mongaashingeyi ombaanga yotango yopashigwana otayi ku tseyithile kutya . Oto vulu oku ninga eyindilo lyomukuli pa ngodhi. Toli ningi pamukalo gombilive yopangodhi ngoye to vulu woo oku hupitha iihohela ya gwedhwa po.

Ondunda yokulala omehala mono omuntu havulu okugondjapo uuna eli aloloka. Aantu oyendji oyehole ngele oondunda dha dho klala tadhi monika nawa, oshoka omuntu oho vululukwa nombili uuna wuli miikumbatha yayela nawa notayi monika nawa.

Opu na oostila ndhono hadhi landitha iinima yomomagumbo, nenge iinima yokutulwa momahala gokugondjwa, ngaashi omatyofa, iipundi, iitafula na yilwe wo oyindji ya gwedhwapo.

No paife eshina lyoku yoga iikutu lyoSamsung lyoKilogram hetatu. Otoli mono owala koodollar omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Ndono lyali lyina omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yedhina Standard Bank otayi ku tseyithile ngeyi kutya ngele owa pumbwa oshimaliwa she endelela oto vulu okuya kombaanga ndjono yiku li po pepi, ngoye wuka tule mo eyindilo lyoye, opo ka pewe oshimaliwa shoka wa pumbwa.

Moositola dhono hadhi landitha iikulya, ohamukala muna ehala mpono ho adha owala iikulya mbiyatelekwa nale yapya nale mbyono tovulu owala okuthikila toli. Mpono ohovulu okwaadhapo uumboloto watelekwa nawa, iikuki, oonyama nayilwe oyindji yagwedhwa po.

Aanambelelwa oyendji oyeli haya kala ya nyanyukwa oku kwathela oshigwana , nenyanyu nondjungu opo ya mone uuyelele nenge omakwatho agehe ngoka yeli taakongo meembelewa dhawo.

Ombaanga yaNedbank oyili tayi gandja omukuli pamukalo goshimaliwa nenge pamukalo goshinima shina ongushu yontumba mpoka nakuhehela taka futa kesiku lyokomeho osho wo iishoshela yagwedhwa po oshimaliwa nenge oshinima shontumba shoka ali ahehele kombaanga yaNedbank.

Mongashingeyi ino pumbwawe okuya meni lyombaanga ya bank Windhoek opo wu nane oshimaliwa shoye nenge wu tumine kuume koye nenge omukwanezimo goye oshimaliwa oshoka paife oto vulu owala oku shininga puushina womayakulo mbono hawu kala wuli pondje dhoostola nenge pondje yombaanga yoyene

Opuna aantu mbono yeli aanongo noonkondo onkene oye li haa hongo iipundi niitaafula miipilangi, yamwe nokuli iitaafula yawo oha yeyi tula omagulu giipilangi nokombanda taa tulako nduno oshinima shehalasa hono aantu haavulu okutenteka iinima yawo.

Aantu mboka ye hole iinima ya kola oha yayi nduno koositola dhono hadhi landitha oongaku nenge oondjato dhoka hadhi kala dha longwa miipa yiinamwenyo, oshoka oyi itayela kutya iinima mbika ya longwa miipa yiinamwenyo ohayi kala ya kola lela nohayi ya kalelele ethimbo ele.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shina uukwatya mbono wu li wa yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo. Iimaliwa yiilongo yimwe, owu li ho adhako iiyamakuti ngaashi nditye oongolo.

Nopethimbo ndino lyongashingeyi momagumbo getu gopashinanena, omuntu ino pumbwa we wu kuthe okakopi opo wu ki iyoge mokana nenge wu kuthe oshiyaha opo wu ka iyoge moshipala, ashike paife oto vulu wala okulongitha uuomba nuutemba mboka wu li pomahala ngono ha pu iyogelwa.

Aanongo yopaife nenge aantu mboka haya hongo iinima koonyala oye li haya hongo iinima iiwanawa lela, oshoka yamwe ohaya uupundi mbono hawu kala tawu monika nawa omanga uusikopa mbono hawu kala wuna uula owundjiwundji ,mono omuntu hovulu okutula iinima yoye.

Ombanga yaVenduka ohayi ningi omathigathano moka aalongithi yombanga oyotu ndjika haya vulu oku isindanena omalwendotalelepo okuya kiilongo ya yoloka una yalongitha oka kalata kombanga oku talelapo iilongo yili ihamano nenge yi vulepo.

Ombaanga yedhina bank Windhoek otayi ku tseyithile ngeyi kutya uuna walanda nokakalata koye oto vulu wu isindanene ohauto ompe opo tayizi mepakete yoToyota Corolla Cross yo 1.8.

Muuyuni wa nakanena aantu oye li haya kala ya opaleka ooseti dhawo. Moseti omo mono to adha oradio yomuzizimba, hono aantu haya vulu okutala etanga, oshowo uufilima wawo mboka ye hole.

Opuna oositola mono omuntu hoyi wuka lande iinima yoye yo ku kaleka olutu loye lwa yela. Oto vulu oku mona mo omagadhi goku gwaya, omagadhi gokwiishasha. Osho woo oothewa dhoku iyoga na yilwe oyindji yagwedhwapo.

Uuna ositola yontumba ya tula iinima kofanditha aantu oyendji ohaya tondokele kositola hoka, na shaawa adha wayi mositola mono muna ofanditha ogo adha muudha lela tuu ndo, oshoka aantu ohaya kala ya hala oku hupitha iimaliwa yawo.

Opuna aantu mbono yeli aantogo lela, onkene ohaya hogo iipundi niitafula miipilangi, uuna yahoga iihogomwa yayo mbino, oha yekeyi landitha nduno pomatala nenge pomahala gomalandithilo opo yimonene shayo shomondjato.

Uuna aantu yahala okulanda iinima yomomagumbo gawo nenge oompumbwe dhawo dhesiku kehe oha yayi komaalaka ngono geli popepi na yo . Opo yakakonge iinima ayihe mbyoka yahala. Thimbo limwe komaalaka ohwaadha lela kuudha oshoka kehe gumwe oko eli takongo shoka apumbwa.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek otayi ka kala yi na ethigathano lyoRed Run moka omuntu ta vulu okuisindanena oshimaliwa she koomuma ta vulu wo oku isindanena okahema ke ka shangwa Red run oshowo oshingoli ngele a mana okutondoka.

Mongaashingeyi omuntu ino pumbwa oku pungula oshimaliwa shoye megumbo. Nenge nditye muundooha mbono aantu haya kala yena momagumbo gawo . Ashike paife omuntu oto kutha oshimaliwa shoye eto keshi mbaanga kombaanga yoye oshoka mombaanga oshimaliwa shoye ohashi kala lela shili megameno kamana.

Opu na aantu mbono haya kala ya hala okushendja iimaliwa yawo yomafo ye yi tule miimaliwa iikukutu nenge iimaliwa iikukutu ye yi tule miimaliwa yomafo. Omuntu ngele a hala okuninga eshendjo lyatya ngawo oku na owala okuya kombaanga yi li popepi nenge kositola yontumba hono taka pewa iimaliwa yomafo mbyono a hala nenge ta ka pewa iimaliwa iikukutu.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi ku tseyithile ngeyi kutya iihohela yi na sha nomukuli gwegumbo noshowo omikuli dhilwe, otayi ka lunduluka momasiku 30 Septemba 2025. Mono iihohela yomikuli dhomagumbo tayi ka kala yi li poopelesenda 11.37 niihohela yilwe otayi ka kala yi li poopelesenda 10.37.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yi ku indile ngeyi kutya, kala wushi kutya uuyelele wuni itoo vulu okugandja komuntu, oshoka paife mokati ketu omu na ookalyamupombo oyendji.

Aanongo oyeli haya hongo iipundi niitaafula miipilangi. Uuna ya ninga iihongomwa yawo mbino ohaye keyi landitha po nduno pomahala gomalandithilo nenge pomatala opo yi imonene sha shomondjato.

Ondando yekopi lyokuyenyeka omeya kositola yaNictus ooyili natango yateyelwa kongolo. Ndyono lyali lyina oodola omathele gaheyali nomulongo nomugoyi paife otoli mono owala koodola omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Moseti nenge mehala lyo kugondja ohamukala muna iipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa. Ohamu adhika woo uutaafula mbono hawu kala wa hongwa miipilangi, tamu adhika woo uupundi uushona hono haku kuutumbwa kuunona.

Mongaashingeyi ombaanga ndjono yoNedbank otayi ku tseyithile kutya ino pumbwa we okuya meni lyombaanga opo wutule iiimaliwa kokambo koye, ashike mongashingeyi oto vulu okushininga pondje , uushina womayakulo mbono wuli watulwa pondje yoosikola nenge pondje yombaanga yaNedbank.

Iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka methimbo lyetu lyo ngashingeyi, uuna wa pumbwa nande okuya koshipangelo oto pumbwa okamaliwa kontumba, opo wu ka futile omayakulo go koshipangelo, nenge wu ka lande omiti dhoye, uuna to ka pumbwa okulanda omiti.

Aantu uuna yena shoka yeshipumbwa nenge yeshi hala ohayayi komahala gomalandithilo opo ya ye moositola ya ka konge shoka ya hala. Shika ohashi vulu oku kala iizalomwa nenge iikulya nayilwe woo mbyoka taya pumbwa oku kala yeyi hala.

Ombaanga yedhinaNedbank oyili tayi ka patulula oshitayi shawo oshipe moliindili shono shali shili kohi ye ningululo nawa. Oshitayi shino otashi ka adhika mepandaanda lyaBismarck metungo lyonomola hetatu heyali hamano.

Mondunda yoku gondja ano moseti, omehala mono ho adha olandiyo yomuzizimba, olandiyo yomuzizimba oko hono aantu haya vulu oku tala oonkundana, etanga nenge uuthilima wa wo mbono yeli yehole.

Omuntu ngele wiiyadha wuna oshimaliwa oho kala lela nomwenyo gwanyanyukwa, oshoka ongoye mwene wushi kutya oshimaliwa shoye oto keshi longitha pamukalo guli ngiini . Yamwe ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhuunona wawo . Yamwe taya futu omeya. Yamwe taya landa omalusheno gomomagumbi gawo , yamwe taya landa iikulya niipumbiwa yilwe yomomagumbo gawo.

Ombaanga yedhina Nedbank otayi ku tseyithile ngeyi kutya otayi kakala yina etondoko lyookilometa ntano oshowo etondoko lyookilometa omulongo. Nakehe ngoka taka kutha ombinga metondoko ndika ota ka pumbwa okufuta oshimaliwa shoondola ethele nomilongo ntano.

Nopethimbo ndika lyuutalala kositola yedhina Nictus oto vulu okumona ko eshina lyoye ndyono tali kaleke mondunda yoye mwa pupyala, opo waa ha se uutalala. Eshina ndika olya li li na N$ 1 809, paife oto li mono owala N$ 1 699.

Nomongashingeyi ombaanga yaBank Windhoek otayi ku tseyithile kutya paife oto vulu okulanda iinima yoye mositola inoo pewa iihohela ya gwedhwa po uuna to landa nokakalata koye itoo landa niimaliwa koomuma.

Uuna waadha omuntu tayi pehala limwe nenge ta tembuka akamone olukalwa lwe lumwe lwiili ohayi nduno niinima ye oyindji yokutula megumbo lye. Iinima mbyono ongaashi omatyofa, iipundi, iitafula nayilwe oyindji ya gwedhwapo.

Moondunda dhoku gondja dhimwe nenge nditye mooseti ohamu kala iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa kiipundi hono ohaku kala kuna uukusinga uushona hono omuntu ha vulu oku egamena uuna a hala oku egamena ohapu kala nokatafula nuupundi uushona mbono hawu kuutumbwa kuunona.

Oshimaliwa kehe oshina uukwatya wa yooloka, oshimaliwa oshina oombinga mbali nakehe ombinga yoshimaliwa ohayi kala yina uukwatya inaawu fa uukwatya wokombinga onkwawo. Kombinga yimwe oto vulu oku adha ko efano lyomuntu nokombinga onkwawo oto vulu owala oku adha ko efano lyiinima yomeshito lya tate Kalunga.

Momasiku sho ga li 6 Novomba 2024 ombaanga yedhina Bank Windhoek oyali ya gandja oshimaliwa shongushu yoondola omayovi omathele gaali nomilongo mbali na ne, kehangano lyedhina Agra.

Nomongaashi ngeyi ombanga yedhina bank windheok otayi ku tseyithile ngeyi kutya payife oto vulu okutula iimaliwa kokambo koye puushina mbono hawu kala podje ito futu nande iishoshela yasha ya gwedhwapo.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi ku tseyithile kutya, mongaashingeyi ino pumbwa okuya kositola, wukalande shoka wahala, oshoka mopaife oto vulu owala okulanda iinima nongodhi yoye yopeke, e tofutu nokakalata koye, inoozamo megumbo.

Momagumbo gamwe gopashinanena omahukala muna ondunda ndjoka omo hamukundilwa aayenda nenge omo hamu ikundilwa iinima yasimana kaanegumbo yontumba. Mondunda ndjono ohamukala nduno muna iipundi hono hakukuutumba aantu uuna taya ikundu oshinima shontumba.

Aantu mongaashingeyi oyeli aanongo oshoka oyendji oyeli haahongo iipundi niitaafula miipilangi nenge momiti. Iipundi niitaafula mbino ohayi kala lela tayi monika nawa shaashino ohayi kala yaningwa nethimbo yo oyaningwa wo nuunongo.

Aantu yopaife ka yehole naana okulya oondja dhaana iitowalekitho ya gwana. Onkene oyendji oyeli haya tondokele komahala go malandithilo ngono geli popepi opo yi imonene itowalekithi yawo ngaashi oonyanag, omatama osho wo uunawandesha.

Mongaashingeyi opuna wo iipundi mpono omuntu tovulu okukuutumbako eto iyuvitha nawa , iipundi mbino oyili ya ningwa kaanongo noya longwa miipilangi.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyi li yina iitayi pomahala taga landula, ngaashi; mEenhana, komaalaka gaMaerua, koRehoboth, kOutjo, koKaiti, kOshikango, kOndangwa, koMaruru, oshowo koKatutura movenduka.

Mongaashingeyi moondunda dhokugondja nenge dhokuuhala dhono hadhi ithanwa ooseti owuli twaadha mo iipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa, kiipundi hono owuli twaadha wo uukuusinga wokugamena ombunda uuna wahala okweegamena.

Ombaanga yo Standard Bank otayi ka kala pomaalaka ga Wernhill moVenduka okuza potundi ontimugoyi sigo ontimulongo nontintano, molyomaka yomasiku omilongo mbali na yimwe ga Juni omayovi gaali nomilongo mbali na ntano, mpono omuntu toka konga eto isindanena oshinene.

Mongashingeyi opuna aantu yamwe ye na oongeshefa dhoku gandja oondjo kwaamboka haya kala yeli mompumbwe yiimaliwa. Uuna omuntu apewa oshimaliwa shono ali ahehela, oheshi futu kumwe niihohela mbyono hayi kala yagwedhwa ko.

Ombaanga yedhina Bank Windhoek oyili yeshikuningila oshipu paife na otovulu oku tumina aakwanezimo yoye nenge ookume koye oshimaliwa pamukalo go Easy wallet kongodhi yoye.

Mongashingeyi uuna wahala omakulo gontumba kashina ne kutya omombelewa, omoositola nenge openi oto pumbwa okufuta oshimaliwa shontumba opo wu mone ekwatho ndono wuli to pumbwa lyo pashimaliwa.

Ombanga yedhina Nedbank otayi ku tseyithile kutya paife inopumbwa okuya meni lyombaanga opo wukanane iimaliwa yoye ashike paife otovulu okushininga kuushina mboka hawu kala pondje yombaanga nenge pondje dhoositola dhimwe oshindji.

Moositola dhimwe uuna itoo landa iinima oyindji, to landa owala oshinima shimwe, oto vulu okuya pehala lyomafutilo ee to shi futile ngoye mwene, shono tas hi ku keelele opo kuuye momikweyo dhoka ha dhi kala moositola omileleka.

Moostola ohamu kala muna oolaka moka hamu kala iinima yomaudhi giili no giili. Moolaka dhimwe oho adhamo iinima yoku opaleka momagumbo ngashi oothewa dhoku mopa, oothewa dhokuyoga, omagadhi goku shasha muundjugo na yilwe ya gwedhwapo.

Mongaashingeyi aantu inaya halawe oluhepo oshoka oyendji oyeli aanongo notaya longitha uunongo woonyala dhawo. Okuninga oosikopa, iipundi niitaafula miipilangi opo ya wape yi imonene mo sha shomondjato.

Ombaanga yedhina NedBank natango otayi kutseyithile ngeyi kutya, otayi ka gandja oshimaliwa shokwiilonga kaanasikola mbono yeli ye na iitsa iiwanawa. Onkene omayindilo goshimaliwa shatya ngeyi, otaga ka hula momasiku omilongo mbali nagaheyali ga Febuluwali momayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Aakulukadhi oye hole okumonika nawa. Uuna wa adha omukulukadhi ena oshimaliwa oshinima shotango ha dhiladhila oku ininga nawa. Onkene omukulukadhi ngono oha longitha oshimaliwa she opo a kapandwe, a kaningwe iipala ye a katulwe oombafu a kale ta monika nawa.

Mongashingeyi aantu kaye hole we mookombitha dhawo nenge momahala gawo gokugondja muna iipundi mbyoka yaningwa moonayilona, ashike mopayife aantu momahala gawo gokugondja ohaya tulamo iipundi yopashinanena mbyoka hayi kala tayimonika nawa noonkondo.

Momasiku ga 07. O5. 2024, ombaanga yedhina Bank Windhoek, oya li ya gandja oshimaliwa shoondola N$ 200.000.00, kuudhano wetanga mbono wa li ko.

Ombaanga yedhina Standard momasiku 30.06.2025 oya li ya gandja oshimaliwa shongushu yoodola oomiliyona ndatu nomayovi omathele gatano kehangano ndyono hali ithanwa landa ondhopi.

Ombanga yotango yopashigwana ano oFNB, otayi tu tseyithile ngeyi kutya okuza momasiku 30 September 2025 iihohela yinasha noondjo dhomagumbo otayi ka kala yili 11.37% osho wo iihohela mbiyaka iikwawo otayi ka kala 10. 37%.

Ombanga yedhina Standard otayi ku tseyithile ngeyi kutya paife oto vulu oku pewa iimaliwa koomuma pomashina gomafutilo. Peshina kehe toka landa iinima yoye. Shono wuna oku ninga otoyi mositola eto kutha okambamba eto tula mo iipumbiwa yoye mbyono ayihe wa pumbwa. Shampa wayi nduno peshina lyomafutilo oto vulu wo oku pula wu pewe oshimaliwa koomuma tayi zi koka kalata koye.

Aantu yamwe mbono ye na omagumbo gomoondoolopa yamwe kaye hole okulila momahala gokugondja, moseti. Yamwe ohaya tula iipundi niitaafula yawo pondje mpono aanegumbo ayehe haya kuutumba pethimbo lyokulya uulalelo, omwiha nenge onguta.

Opuna oositola dhimwe mono omuntu ho adha owala iinima yokuninga ehala lyoye tali monika nawa. Moositola mono oho adha mo uumuti mbono ho vulu owala okutula moseti yoye nenge mondunda yoye yokulala opo mu kale tamu monika nawa.

Kehe oshimaliwa shoshilongo oshina uukwatya inawufa oshimaliwa shoshilongo oshikwawo. Kiimaliwa yiilongo yimwe oto adhako omitse dhaaleli yoshilongo shono, kiimaliwa yimwe oto adhako uudhila, kiimaliwa yimwe oto adhako oongombe, nokiimaliwa yimwe oto vulu wu adheko oonkoshi nenge iinamwenyo yomokuti.

Omuntu kehe okwa pumbwa iimaliwa opo a vule oku kala ta munya nawa monkalamwenyo. Iimaliwa ohayi kwathele aantu opo ya vule oku kala ya landa iipumbiwa yawo. Omuntu ngele ke na iimaliwa, ita vulu oku kala iilandela sha.

Mongashingeyi uuna wa yi komaalaka oto vulu okuya mositola yontumba, ndele mositola mono oto vulu owala oku adha mo iizalomwa yoomeme. Ohamu kala lela mu na iikutu yoomeme iiwanawa ngaashi oohema osho wo uuhema wokuzalitha oohulukweya dhawo nuundjatha.

Uuna omuntu e na oshimaliwa oha kala ta yalula kutya moshimaliwa shandje muno otandi ki imonena mo shike, onkene omuntu ngono oku li ha topola ngeyi kutya omathele ngano gatatu otandi ka landa oongaku dhandje, omathele ngano gane otandi ka landa iikulya yomegumbo lyandje, omathele ngano gahamano otandi ka landa oothewa nomagadhi gandje.

Aantu paife oya pyokoka noonkondo yamwe oha yayi koosikola hono haya kiilonga nkene yena okunduluka iipundi, iitafula taya longitha iipilangi, opo yi imonenesha shomondjato.

Pomahala goma landithilo ohapu kala iinima oyindji ta yi landithwa. Aantu yamwe ohaya kala taya landitha omatyofa, yamwe ohaya kala taya landitha uupundi mbono wa ningwa niipilangi nayamwe woo ohaya kala taya landitha iitaafula yaningwa miipilangi.

Mongaashingeyi aantu oyeli taya tidhile oluhepo kokule nayo, oshoka paife aantu oyeli yeshi oku honga iipundi niitaafula miipilangi opo ya wape yaka landithe, yo yi imonenemo woo sha shomo ndjato.

Omasiku shogali 27 gaFebuluali 2026 ombaanga yobank Windhoek oya gandja oshimaliwa shongushu yoondola omayovi omathele gatano nomilonga hamano kongundu yetanga lyokoonyqla lyaNamibia.

Ombaanga yaNEDBANK otayi kutseyithile ngeyi kutya iishoshela yawo otyi kagwa pevi okuza momasiku omilongo mbali naheyali ga Decemba omayovi gaali momilongo mbali nantano mpono iihohela yinasha noondjo dhomagumbo tayi ka sza pooopelesenda omilongo mbali nayimwe oshimpwanu yimwe mbali eta yiyi poopelesenda omulongo nayimwe niihohela mbiya iikwawo otyika za poopesesenda omulongo yimwe mbali etayi yi wala poopesesenda omulongo.

Uuna wa ya wu ka konge omayakulo kombelewa yontumba oto vulu oku za ko lela nomwenyo gu uvite ombili oshoka aanambelewa yamwe ohaya yakula aakwashigwana nomwenyo omwaanawa, nondjungu osho wo nenyanyu. Aantu ohaya kala ya nyanyukwa oku mona omayakulo ga tya ngawo koombelewa dhontumba.